Mofomamy iray sokajiana ho anisan'ny mampiavaka an'i Madagasikara. Vita amin'ny ny kobam-bary sy voanjo ny koba. Somary volontany ny lokony ary matsiro dia matsiro tokoa.

Taovolo iray ho am-behivavy no hita eto. Ny mampiavaka azy dia izy fohy dia fohy tokoa satria tena efa manakaiky ny hodidoha. Eo ihany koa ny loko izay tsy mainty fa manompy ho mena antitra ary ny fisian'ny sary manaingo an'izany taovolo izany eo amin'ny sisiny ambany havia.

Pejy voalohany amina gazety mpivoaka isan'andro, misy an'ireo dokam-barotra be dia be mahazatra fa misy ihany koa ireo vaovao mahakasika ny fampianarana, mahakasika ny baolina kitra ary mahakasika ireo hetsika ara-kolontsaina izay mety hisy.

Arabe iray mifanapaka misy làlan-kizorana anankiefatra samihafa, ahitana mpandalo, ahitana fiara iray ihany koa ary ahitana mpivarotra iray eo amin'ny sisiny ankavia.

Rian-drano iray tony dia tony tokoa, alokalofan'ny zavamaniry maitso mavana maro dia maro. Ny tahona zavamaniry iray dia ahitana voninkazo izay mena midorehitra nosamborina trondro.

Vilia iray mipetraka eo ambonina latabatra, amina toerana iray ankalamanjana rakotra zava-maitso. Ny ao anatiny ao amin'ny vilia iray io dia misy mofo, misy voankazo ary misy karazan-dronono ihany koa.

Voankazo iray mampiavaka ny faritra avaratra. Mena matroka izy raha avy atỳ ivelany ary fotsy sy mena midorehitra kosa ny lokon' ny avy ao anatiny. Anisan' ny voasokajy ho voankazo farany tsara indrindra eto ambonin'ny tany ity hita amin' ny sary ity.

Boatim-panafody miloko fotsy sy mena irony karazany iray grama anaty finosana fatao anaty rano ho an'olon-dehibe irony. Fiadiana amin'ny aretin-doha sy ny mety ho fanaintainana rehetra.

Lehilahy iray mijanona eo amina sisina arabe eo ambonin'ny kodiaran-droany miloko fotsy sy manga. Io lehilahy io dia manao satroka miloko maitso matroka sy fanamiana mainty ranoray.

Toeram-pivarotana iray misy irony karazana legioma maromaro fatao sakafo irony. Maro loko ihany koa ireo legioma ireo : misy ny miloko maitso, mainty, fotsy ary mena.

Raha mijery ity sary iray ity dia ny filatroana avy hatrany no tonga ao an-tsaina noho ny akanjo iray miavaka mivohitra eo aminy. Io akanjo io dia hafa tokoa na amin'ny pozy na amin'ny didiny. Miloko volontany ary misy tsipitsipika ihany koa.

Talantalana maro sosona iray hita matetika eny anivon'irony toeram-pivarotana lehibe irony, misy an'irony sakafo fatao tsindry sakafo maromaro hita eny amboniny.

Toerana amoron-dalana iray ivezivezehan'ny mpandeha tongotra. Misy toeram-pivarotana milahadahatra maromaro ihany koa. Fivarotan-kena no tena hita eo amin'ny sisiny fa misy ihany koa ireo mivarotra karazan-tsakafo toy ny voatabia sy ny legioma samihafa ary ny mpivarotra sigara ihany koa.

Trano efa haolo any ambanivohitra vita amin'ny biriky. Haolo satria tena hita fa efa simba tanteraka ireo tafo eny amboniny, akaiky bozaka sy tsilo maromaro. Misy hazo sy tsilo ihany koa eo akaikiny.

Takelaka iray miloko mena sy fotsy ary lokom-bolamena no tazana eto, miharihary amina rindrina iray. Io takelaka io dia manambara orinasa malagasy iray izay mpamokatra kiraro eto amin'ny tany sy ny firenena.

Lamba fotsy iray mifono ao anaty fonosana, mampiranty petakofehy maro loko izay manazava ny andavanandron'ny Gasy eny ambanivohitra rehetra eny.

Fanehoana taovolo iray eo amin'ny vehivavy iray manao akanjo mena matroka. Randrana mandady eo amin'ny hodidoha no taovolo nataon'ity ramatoa ity. Miendrika ravin-kazo ilay randrana rehefa vita.

Talatalana iray miloko fotsy sy volomparasy, hitoerana boky maromaro maro loko, ao anatinà toerana famakiam-boky iray. Somary efa antitrantitra ireo boky raha ny fijerena ireo lokony ireo, sisin'ny pejy.

Toeram-pivarotana amoron-dalana ity aseho manaraka ity. Amoron-dalana satria, raha misy olona mijoro sy mipetraka ety aloha ; dia misy latabatra kosa ao aoriana ao. Ka miely eo ambonin' ilay latabatra ny karazana ravinkazo isankarazany, sy ny karazana sakay isankarazany ihany koa. Ao amin'ny farany aoriana dia misy fivarotana anaty trano ihany, fa any amin'ny somary farany any.

Boky iray, mipetraka eo ambony latabatra hazo. Boky mahakasika ny biby izay nosoratana mpanoratra gasy, ary boky misy sary ihany koa nataon'ny mpanao sary gasy.

Modelin-trano sy tokotany any ambanivohitra, voarafitra ao anatina boaty fitaratra iray. Vita amin'ny akora maroloko ; hita avy eto ivelany ny hazo, bozaka, ary sarety kely iray. Ireo trano kosa dia tazana avy amin'ny havia sy havanana.

Vato iray eo amorona rihan-drano iray midadasika dia midadasika, nametrahana irony boaty mpisy irony akora fikarakarana volo sy taovolo irony.

Talantalana iray ao anatina trano fivarotana, famakiana boky. Misy boky maromaro maro loko milahadahatra samy manana ny lohateniny avy.

Latabatra hazo iray, tany miloko maintimainty ary tsofa maromaro, hazo ihany koa ny tahony, vy ny vatany, efa somary arafesenina avokoa izany izany hoe fitaovana efa niasa daholo.

Latabatra iray misy sakafo vitsivitsy toa ny orana, foza, misy ihany koa ny hena sy ny patsa be natono. Eo amin'ny sisiny dia misy vary ary nilaofana ireo karazana hazandrano maromaro sy hena ireo, misy zava-pisotro ihany koa.

Mangahazo iray fotorana, irony karazana mangahazo manakaikikaiky ny oviala, somary miloko fotsy ny hodiny avy ety ivelany irony, vao nongotana tao anaty tany mihitsy satria : mbola feno tany ny sisiny ary mbola tsy nosarahana mihitsy ireo mangahazo ireo.

Trano fiangonana iray any ambanivohitra raha ny fijery azy noho ireo manodidina feno ala ala sy zava-boaary maro isan-karazany. Eo am-panamboarana ilay tilikambo etỳ anoloany ary misy mpino maromaro hita manodidina ny manda sy ny tilikambo vao amboarina.

Fiara iray raitra dia raitra tokoa, mainty ny lokony ary mamiratra aoka izany. Ampirantiana anatina trano heva miloko volomboasary, misy olona miambina eo amin'ny sisiny.

Milona fanjairana iray. Irony harifomba mandeha amin'ny herinaratra irony, miloko manga sy fotsy, mipetraka eo ambonina latabatra iray ampirantiana ho amin'ny mpivarotra. Irony karazana milona fanjairana efa matihanina irony.

Fampirantiana irony karazana fanosotra sy savony atao amin'ny volo izay tiana averina amin'ny endriny natoraly. Misy savony. Misy ihany koa ireo akora fanosotra anatiny fitoerany avy.

Talantalana iray ao anaty toerana famarotam-boky, misy boky iray amin'ny andininy maromaro miloko fotsy, volombosary ary mavokely.

Gazety mpivoaka isan'andro iray miloko fotsy, manga ary mainty no loko mivoitra eo amin'ity gazety mpivoaka isan'andro ity. Ny lohatenim-baovao dia lohatenim-baovao mahakasika ny fanatanjahantena, mahakasika ny trangam-piarahamonina ihany koa.

Toerana fitobian-tsambo iray, tony dia tony ny ranomasina eo. Misy sambo lehibe iray miloko : fotsy ny tapany ary manga ny tapany ; ary misy irony sambo kely fandehanana miampita avy any amin'ny sambo lehibe irony, miloko fotsy ihany koa.

Toeram-pisakafoanana iray ahitana latabatra sy seza maromaro avy ato anatiny sy avy ao ivelany, vita amin'ny hazo ny latabatra sy seza ary ireo takamoa eny amin'ny tafo dia voahaingo amina-rafia tefitanana gasy.

Vilia bakoly iray fotsy ny tokotaniny. Misy sary miloko volomboasary ary misy sary voninkazo miloko volomboasary ihany koa eo antenantenany. Raha ny fahitana azy dia efa tonta ity vilia ity satria misy vaky ny morony.